Toerana iray izay ahitana fivarotana akanjo ambony sy ambany, ahitana iany koa fivarotana kojakojan-trano toy ny fanariam-pako sy zinga. Eo akaikiny kosa dia ahitana mpanety.